Lii nii lekka la bu nit ñi di jëfandiko, ñu xamee ko ci anam maas bu am xobbbu werta.

Kayit bi keyetti xibaar la buñuy joxe yëbaané ko pur y dëkkabi mën siy jot.

Mboolo bu taxaw ni ci sànneka 4ata bi ñw tew seen liggéey ak lu leen war ni daf ko.

Neka fii soos la, andak tamate salatam, andak salat, andak pomputer, lekka feresa.

Fi ni ay góor yiñuy gis ni dennka di tabax, kenna kange puss puspus bi , ngenan yangi raax , ñena ni ningay jàppal lante bu liggée bi kaaw.

Ni ay tubaab ñow feneka ak nikuñu ni ñow ci kërru kundakkintepu lijenti tembu gaaye nit ndaan dunde din tukkisi ño xool dika bitam nu mal.

Mboolo bu nit, góor ak jigeen di dox si kaw tali bi nii, liggéeykat ti Gambiya polis bi la, ñu xamne liggéey seen dakki molen war.